IKiyaga kigeretseko umusozi ariho bateyeko Ibiti haca hamezamwo n'utwatsi, mukiyaya hari udukoko bufise amoya yera bukagira n'amababa ariko biriko buroga ,aho ingona zishobora no kubirya.

Ubwoko bw'ibikoko vyitwa ingurube bikaba bifise amoya mato mato aho zishobora kugira amoya yirabura ndetse n'ayera. Ivyo bikoko bikaba birya ibintu vyose kandi bikaba bifise umwanda kubera ko vyiyandagaza ahariho hose.

Umurima munini aho utewemwo ubwoko bw'imboga bufise amababi y'urwatsi rubisi. Hariho izumye n'izitumye aho uwo mugore ahagazemwo yambaye igitenge c'umutuku harimwo ndetse n'umuhondo ariko arabivomera kugira ntibishobore kuma.

Ubwoko bw'ibikoko biba mumazi vyitwa ifi bikaba biribwa Kandi Abantu benshi barabikunda. mukubiteka ngaho bariko babitekesha amakoto bashize mw'isafuriya baca bayishiramwo kugira ibashe gusha neza.

Abagabo ndetse n'abagore bagaze mu murima bateyemwo amasaka menshi, bariko bararaba yuko hageze yuko y'imburwa bakayakuramo intete yazo bakazoshobora kuyakuramo ifu y'amasaka canke bakazishira mu vyo kunywa.

Umugore ahagaze mumurima wiwe akaba ahimbariwe no kubona ibiterwa yari yateye mwivu vy'ubwoko bw'imboga bifise amababi y'urwatsi rubisi, bikaba vyareze kubwinshi kandi bikaba vyareze neza.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge umwe kikaba kirimwo amabara y'umuhondo, bakaba bose bafunze n'ibitambara mu mutwe wabo banezerewe no kubona ibigori bashize kuzuba kugira zishobore kwuma biriko biruma neza, kandi vyimirijwe kuzojana mu nganda babi hinguremwo ifu.

Ubwoko bw'ivyamwa batera mw'ivu. Igiti cavyo kikaba gifise amababi y'urwatsi rubisi ivyo vyamwa bikaba vyitwa : imyembe indani bishaka gusa n'umutuku uvanze n' umuhondo ariko biraryoha cane kandi bifise ingira kamaro nini mu mubiri.

Umurima bashoboye guteramwo ubwoko bw'imitonore, bikaba bizana amababi y'urwatsi rubisi ah'iyo mitonore ishobora kuba iy'ibiharage canke iy'ubwishaza. Ubwo bwoko bw'ibiterwa umwanya bukiri mu mutonore bavyitwa, ibiharage bitoto canke ubwishaza butoto.

Ubwoko bw’ibigori bashira ku zuba, igaca yuma zigaca bakuramwo intete yazo ,aho bashobora kuyiteka mu mazi asanzwe aho abantu benshi bayikunze ,cane cane abavyeyi ba kera nibo bayikunda kurusha abana .

Umurima munini aho bateyemwo ubwoko bw'imitonore y'ibiharage, bakazoshobora kubitonora bakazokuramwo ibiharage bikiri bitoto, aho bashobora kubiteka bitarinze guca kuzuba, canke bakabiteka babanje kuvyanikira kuzuba bitakiri ibiharage bitoto.

Itonde yatanguje umugambi wokorora inkoko aho yatanguje ku nkoko zibiri ariko zica ziguma zita amagi menshi zica ziragira ubuswi niho yaciye yubaka ahantu hagutse kugira zizoshobore kuhaba zose.

Umugore yambaye ishati y'urwatsi rubisi, akaba afunze n'igitambara mu mutwe c'urwatsi rubisi, ariko arapima inka yiwe ifise amahembe manini cane yarimaze imisi igwaye yariko ayitera umuti.